Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ chinchin liiga ka duɣu tam kuripooti zuɣu kuripooti maa mii buɣum bɛla dinni ka teebuli ʒɛ o tooni ka parantɛ pa dinni ka suu tam teebuli maa zuɣu ka kuriga piɛlli gba tam teebuli maa zuɣu ka chɛrigi gba tamya ka kuriga nim ʒɛ teebuli maa gbunni

Laa n tam teebuli zuɣu ka boraadɛ dibaanahi bɛ dinni ka gala dibata gba bɛ dinni ka bi ŋmuri ŋmuri zahama gba pa di zuɣu ka manʒa gba pa di zuɣu di zaa mii bɛla kpam ni

Bihi n ʒɛya ka gbaagi silmiinga ka bi mini silmiingi ŋɔ lara bihi maa mii shab pirila namda nima ka shab mii bi piri ka bi ʒɛ yiya gbuni

Ninvuɣu bobgu n ʒiya ka shab ʒɛya bi mii ŋmɛrila gungona ka wori waa shab yiindimi ka paɣa so ʒɛya paɣa maa worila waa ka so ʒɛ o luɣuli n ŋmaara paɣa maa mii o nyingoya ni cheeni nim biɛla dinni ka bob bobga

Paɣiba n ziri paranntɛ ka shɛba yiɛ chinchini bimi ni bɛ ahɛli polo maa tankpaɣu n bɛ ni maa ni ka tihi zɛ ni maa ni tihi maa mi yinga malila vari ka yinga ka vari ka yiya zanza ni maa ni.

Ninvuɣu bobgu n ʒɛnʒɛya bi nyɛla paɣaba mini dabba ka paɣaba maa mii worila waa bi mii yɛla kɛntɛ ka bi mii zaŋ salima n zaŋ niŋniŋ bi nyingoya ni ni bi gbaya ni ka piri piri namda sabila

Doo n ʒɛya ka pili zipiligu ka yɛ chinchin niɛma liiga mini jinjɛm ka kpa spɛs o namda maa mii nyɛla namda ʒiɛ ka baaji maa gba nyɛ baaji ʒiɛ ka dama ƶɛ o nyaanga

Sarati n niŋ di mii nyɛla loori sarati ka niraba ata ʒɛya ka yinga pili hɛlmɛnt ka yino bari moto ka zaŋ gari nimaani niraba maa mii bi shab yɛla neen sabila ka ŋun bari moto maa mii o yɛ liiga yɛlo